Oohi oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo, iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Aantu oha ye yi pe iikulya nelalakano opo yi koke opo yi vule okuliwa. Aantu ohaye dhi kwata mo nee nuunete uuna dha koka nawa opo ya vule oku landitha nenge okulya naakwanezimo yawo.

Aanafaalama oyo aantu mbo haya longo momapya mbono yeli haya kunu iimeno yawo. Oyena woo omadhiladhilo nkene yena oku tekela iimeno yawo. Ohaya longitha ominino dhono dhina oombululu opo dhi vule oku pita omeya opo ya tekele iimeno yawo.

Okuti olyo ehala ndyoka lina iihwa nomiti odhindji. Ohamu adhika iinamwenyo yayooloka ngaashi omayoka. Uudhila ohawu kala mokuti. Aantu ohaya ningi ondjila mokuti uuna ya hala okuka konga iinima yawo mokuti. Mokuti omo woo hamu zi iihemba mbyoka hayi longithwa pashiwambo okupanga aantu mboka taya ehama.

Ontsa osho oshinamwenyo shoka shili hashi mono kokule shono shili oshiwanawa. Ohashi kala woo shalonda kombanda yomiti . Ohashi vala omayi opo shivule oku tendula ,shivule oku indjipala mo ku tendula uunimwena washo.

Pashiwambo aantu oyena iinima mbyoka haya li, aantu yena osimbombo shomahangu ngono haga longwa mepya yo oyena wo omboga ndjono hayi muwa una omvula yaloko nomakunde ngono haga zi mepya haga kunwa kAawambo.

Aanafalama yoohi oye li ha yiipandula oshoka uuna ethimbo lyokuteya lya thiki aantu ohaya kuthamo nee oohi ndhika taya vulu okulanditha nenge taya vulu okulya naakwanezimo yawo.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno. Mbono yena ontseyo kutya iimeno ohayi endwa ngiini. Opuna iimeno mbyoka inaayi pumbwa omutenya ogundji mbyono hayi vulu oku kala ya mena etayi Kala ya siikilwa pombanda.

Oonkambe oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo , mbyono hayi tekulwa kaantu, nomalalakano ga yooloka. Aantu ohaye dhi tekula komagumbo gawo, taye dhi pe iikulya. Ohadhi longithwa wo pamikalo dhokundoka nenge dhokunuka, opo aantu ya vule okumona oshimaliwa.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Mbyono aantu haya eta po omadhiladhilo nkene ye na okutekula. Ohadhi gandja oshimaliwa uuna dha koko etadhi kwatwa mo momeya nokulandithwa, osho wo okugandja osheelelwa kaanegumbo.

Onkambe oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyono aantu haya kala yena. Ohadhi tekulwa nee pomikalo dha yooloka nomalalakano ga yooloka. Aantu ohaye dhi tekula wo opo ya vule okusindana omathigathano, hono aantu haya yi opo ya vule oku imonena oshimaliwa.

Omatama ogo yimwe mbyoka aantu haya vulu okukuna miikunino. Omatama ogeli iikwamboga mbyono hayi vulu okulandithwa nenge tayi tulwa momweelelo. Oga simana oshoka oya pumbiwa momalutu getu uuna tatu li omihoka dhetu.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo nomavi mbono yeli halapulula omavi ,oyeli hayeli pulula opo likale epu opo iimeno yivule yikale yina omidhi dhaya mevi nawa ohaya longitha nee omambakumbaku.

Aanafalama yoohi oyeli haya tekula oohi mono yena uukunino uuwanawa woohi. Oyeli haye shiningi ne mokupa oohi iikulya , ndhono hadhi vulu okukoka etadhi liwa nenge tadhi vulu okulandithwa.

Oondundu olyo ehala ndyoka lyashitwa polupe lwomamanya. Odhasimana miilongo oyindji oshoka aataleli ohaya futu iimaliwa opo yaka tale oondundu.

Ngulungulu sho a shiti uuyuni we okwa shiti wo evi mono a shitile ko iinima yayooloka mono mwakwatelwa oondundu. Okwa shiti wo etango ndono lyili hali minikile evi alihe opo aantu ya mone ko kombanda yevi.

Oondundu olyo ehala ndyoka li li hali adhika moNamibia ndyono lya ningwa momamanya. Aantu aatalelipo ohaye ya ya tale ehala ndika ya vule okuthaneka omathano yo ya ondodhe wo omeho gawo.

Oondundo ogonomahala ngoka omawanawa, ngono haga eta woo aataleli moshilongo. Aantu ohaye ya taya futu oshimaliwa shono iilongo hayi longitha okukandula po omikundu dhawo.

Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti, mbyono inaa yi igilila aantu. Aantu oyeli haye ke yi talela po, taya yi noohauto dhawo, ndhono aantu haya pewa omalombwelo ga yooloka kutya inaya zamo moohauto dhawo nenge inaya umbila po iinima pevi oshoka otaya kakeke pehala mpoka.

Oohi odho shimwe shoka shasimana. Oshinamwenyo shoka hashi kala momeya. Oshasimana oshoka ohashi vulu okutu etela omauwanawa . Ohashi vulu okulandithwa etashi eta oshimaliwa. Aantu oyeli haye shi tekula, mbono hayeshi pe wo iikulya.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, mbyono aantu yeli haya vulu okutekula, haya vulu okudhipa iikulya e tadhi koko. Aantu ohaya kwata oohi dhika noonete opo ya vule oku dhi lya nenge okulanditha.

Omatama ogo yimwe yomiikwamboga mbyoka aanafalama haya vulu okukuna, ohaye yikunu oshoka ohayi vulu okutulwa miiyelelwa yetu nenge tayi landithwa po aantu yavule okwiimonena oshimaliwa.

Oohi odho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya shono hashi vulu okutekulwa. Aantu oyeyapo nomadhiladhilo ga yooloka nkene yena okutekula oshinamwenyoshika. Oyeyapo no madhiladhilo opo ya ningi iikunino yoohi mono haye dhipe iikulya opo dhivule okukoka.

Omwa sho a shiti uuyuni we okwa shiti omahala gayoloka mono eli atulako woo oondundu , Oondundu olyo ehala ndoka lyili lyaningwa momamanya ndono hali kala lyo opala. Aakwilongo oyendji oha yeya yatale mo Namibia oshoka otuna mo oondundu dhika.

Namibia osho oshilongo shimwe shoka shi li muAfrika, shono wo shi na uunshitwe uuwanawa, mono wo mu na ombuga. Mombuga ohamu adhika omavi ngoka ga gongelwa kombepo, ngono Omuwa a shita, a vule a opaleke evi lyetu Namibia. Ohashi eta wo aatalelipo ye ye ya tale, opo wo ya vule okuthaneka omathano gawo.

Iipundi oyo yimwe mbyoka ya simana mbyoka hatu vulu okukutumba uuna twa vulwa. Aantu oye ya po nomadhiladhilo ogendji opo ya vule okukala ya tula pomahala mpoka aantu haya vululukilwa mpoka puuwanawa. Unene tuu pomahala mpoka pu na omeya nomiti dha ziza.

Iimeno oyo iinima mbyoka yili yasimana oshoka ohayi vulu okutu etela iimaliwa nenge tayi palutha omaluntu getu. Ohayi palutha omaluntu getu uuna yakoko etayi tewa opo aantu taya vulu okulya ohayi vulu wo okutu etela oshimaliwa uuna twa landitha iinima mbyoka iyiima nenge twa landitha iimeno yoyene.

Omiti odho oshinima shoka hashi mene pevi, shono hashi opaleke evi. Shono hashi eta wo omvula yi loke, uuna sha etha omeya nomafo gasho e tayi ningi iikogo, ngono haga zi mo nee pomikalo dhomeya. Ohaga eta omvula yi loke yo yi vule wo okupa iimeno mbika natango omeya, yi vule okuninga iikulya yawo.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, ndele uuna yeya kondje yaza mo momeya ohayi vulu okusa. Aantu ohaye yi tekula po ya vule okuyi lya nenge ya vule wo okuyi landithwa opo ya mone oshimaliwa.

Oongandu oyo iinamwenyo mbyoka ha yi kala momeya mbyono yi li ya nika oshiponga. Oshinamwenyo shika oshi li ha shi li onyama shono shi li wo hashi li oohi momeya. Oshi li shina omapeta shono shina oshipa oshikukutu unene.

Aantu sho ya ningi omagumbo gawo, oyeya po nomadhiladhilo ga yooloka, mono yeya po nomadhiladhilo opo ya vule okukala ya ninga uukunino wawo, mono taa vulu okukunamo iikwamboga, mbyono taa vulu okukala taali, itaa ka landa ishewe koositola, yo ya kale yena oshimaliwa sha hupa po.

Oohi odho dhimwe dhoka dhomiitekulwanamwenyo mbyoka aantu haya vulu okutekula, opo ya vule oku imonena iipalutha ngele teye dhi li nenge taya landitha. Oohi ohadhi tekulwa nee manga okuza kuushona mono aantu haya ningi uukunino woohi, e taye dhi tula mo opo dhi koke mokudhipa iikulya.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa ndhoka hadhi yekulwa opo dhitu pe omawuwanawa. Ohadhi tu pe omayi tatu vulu okulya nenge tatu vulu okulanditha. Ondjuhwa ohayi vulu okudhipagwa etatu palutha omalutu getu nenge tatu yi landitha po.

Onyanga odho dhimwe ndhoka dhomiikwamboka ndhoka aanti yeli haya kunu miikunino yawo, oyili ya simana oshoka oha yi vulu okweetela omuntu oshimaliwa yo ohayi vulu wo okuliwa, ohayi etele omuntu oshimaliwa uuna alanditha e ta monomo oshimaliwa shoka a pumbwa.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi a dhikwa moNamibia mEtosha shoka shina othingo onde uuna tashi nu omeya gasho ohashi tagananeke omakondo gasho opo shi vule okwaadhapo pevi mpoka pu na omeya.

Iikwamboga oyo iinima mbyoka hayi vulu okukunwa kaanafaalama mbyono hayi gandja omauwanawa ogendji. Ohayi gandja omauwanawa uuna tayi landithwa yi gandje oshimaliwa nenge tayi liwa yipaluthe omalutu.

Nampongo sho a shiti uuyuni we okwa shiti oondundu. Oondundu odho ehala ndyoka lya ninga omamanya, ehala ndyoka li li lya simana oshoka ohali tu etele oshimaliwa uuna aantu ta ye ya ye li tale yo taya futu oshimaliwa opo ya vule oku mona ehala ndika.

Onkanga oyo yimwe yomiikwamawawa mbyono hayi vulu okutekulwa, ohayi gandja uuwanawa owundji. Ohayi gandja omayi nenge tayi dhipagwa e tayi liwa po onga onyama. Ohayi vulu woo okweeta oshimaliwa shoka hashi longithwa momikalo odhindji.

Namibia okuli wo oshilongo shoka sha yambekwa oshilongo shoka shi na omaliko gasho shono shi na wo oondundu. Oondundu olyo ehala ndyoka ewanawa, ehala ndyoka hali opaleke evi naatalelipo oha yeya nee ya tale oondundu ndhika.

Oondjuhwa odhili dha simana oshoka ohadhi vulu oku tupa omawuwanawa ogendji. Ohadhi vulu woo oku tupa omayi ngono aantu haya vulu oku landitha. Aantu oha yedhi tekula nee taye dhi pe iikulya opo dhi vule oku kala dha vala nawa nenge dhi tupe onyama.

Ondjamba oyo oshinamweno shomokuti ano oshiyamakuti. Aantu oyeya po nomikalo dhayooloka nkene yena okutekula iiyamakuti mwakwatelwa oondjamba. Oondjamba ohadhi pewa omahini manga ooshona opo dhiigilile aantu.

Embakumbaku olyo oshilongithomwa shoka hashi vulu oku longithwa kaanamapya mono haya longitha oku dhipaga omwiidhi. Ohaye shi ningi ngele taya pulula omapya gawo uuna ya hala oku kuna iimeno yawo opo ya vule wo oku kala yena iimeno yina omidhi dhaya mevi nawa.

Ondjuhwa oyo yimwe yo miitekulwanamwenyo, ndjono ha yi vulu oku gandja omauwanawa kaantu. Oha yi vala omayi, ngono ha ga tendulwa opo dhi vule okutana. Omayi oha ga vulu okulandithwa. Ondjuhwa oha yi vulu oku landithwa opo aantu ya mone oshimaliwa.

Aantu oye ya po nomalalakano ogendji nkene yena oku tekula oohi mono ya fula iilambo iiwanawa etayi tungwa. Ohaya tula mo omeya etaya tula mo oohi. Oohi ohaye dhi pele mo iikulya opo dhi vule oku koka nawa.

Iikwamawawa oyo iinamwenyo mbyoka yina omawawa, iinamwenyo mbyoka hayi vala omayi, eta yi tendula. Aantu oye ya po nomikalo dhi ili nkene wuna okutekula iinamwenyo mbyoka, oshoka ohayi gandja omayi nonyama kaantu.

Iikwamboga oyo iinima mbyoka hayi vulu okukunwa, mbyono hayi vulu okuliwa uuna aantu yateya. Uuna yakoko nawa, aantu ohaya landitha, opo ya vule okwiimonena oshimaliwa. Aantu mboka haya longo niimaliwa ohaya ithanwa kutya aanafalama.

Oondundu odho ehala ndoka lya ningwa momanya ndono lyi li lya wapaleka evi ndhono dhi li wo hadhi vulu oku eta oshimaliwa moshilongo, oshoka aataleli po ohaye ya moshilongo opo ya vule oku kala ya mona oondundu ndhika. Pamukalo nguno ohaya ethwa nee yaka tale ngele eshito osho lyi li.

Oondjuhwa nenge tu tye ookahadha ohadhi telekwa uuna dha dhipagwa. Aantu ohaye dhi dhipaga, opo ya lye naakwanezimo yawo. Ohadhi vulu wo okudhipagwa piituthi, opo aantu ya mone onyama.

Omambakumbaku ogo omashina ngoka haga longithwa methimbo lyongashingeyi haga longithwa kaanafaalama haga longithwa okupulula. Ohaga kwata nawa ethimbo oshoka ohaga tulwa omahooli, ohaga endelele inaga fa oonyala.

Oohi ohadhi tekulwa mono aantu haye dhipe iikulya nelalakano opo dhikoke dhi vule okuliwa ngele aantu yedhikwata mo. Ohaye dhikwata nelalakano lyokulanditha yiimonene oshimaliwa.

Aanafaalama oyendji oyeya po nomikalo dhayooloka nkene ye na okutekula iinamwenyo mono mwa kwatelwa wo oohi. Oohi odho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya shono hashi ningilwa okakunino ke na omeya e tadhi pewelwa mo iikulya opo dhi vule okukoka.

Aantu oyendji ohaya kunu iimeno nelalakano opo yaka tsike komahala gawo opo ya vule okwiimonena iiyimati, nenge haye yi kunu opo ya vule okuyi landitha yiimonene mo oshimaliwa.

Iimeno oya simana ohayi vulu oku ninga woo omiti. Aantu ohaya ende mokuti eta ya ningimo uundjila wawo opo ya vule oku mona okuti shi kuli. Aantu ohaya longitha woo iihwa mbika pashiwambo oku monako iigwangwa.

Iimeno oyo iinima mbyono hayi vulu okukunwa, mbyono hayi etitha iiyimati nenge iikwamboga. Iimeno haayihe ya pumbwa oonte dhetango odhindji, onkene aantu oye ya po nomadhiladhilo shi na sha na nokukokeka omiti ndhika inaadhi pumbwa omutenya ogundji.

Aantu oyena omadhiladhilo ogendji mono yeya nomadhiladhilo opo ya vule okutungila pomahala mpoka haku tiwa oombuga. Mono uuna aantu taye ya moshilong, e taya ka tala omahala ngaka ohaya vulu okukala momahala moka uuna ya loloka.

Omuwa shona shiti uuyuni we okwa shiti wo uuyuni wa opala. Okwa shitile mo iinima ya yooloka. Mono a shitile mo oondundu, a shitile mo wo iimeno. Iimeno oyi li hayi opaleke olundji uuna ya ziza nawa.

Aantu oyeli yena oondunge mono yeya nomadhiladhilo nkene yena okukala vululukwa uuna ya tala eshito ndoka ewanawa. Omuwa okwashiti eshito ewanawa mono atulamo omeya omiti nomwiidhi opo eshito likale lya opala.

Namibia okuli ena apewa uushitwe wayooloka mono wo apewa ombuga ndjono yina oondundu dhono hadhi kala dhoopala. Oondundu ohadhi eta oshimaliwa moshilongo shetu uuna aantu tayeya moshilongo taafutu oshimaliwa opo ihe taavulu okukala yatala oondundu dhika.

Aanafaalama yoondjuhwa oye li aantu mboka haa munu noondjuhwa, mbono haa mono uuwanawa okuziilila moondjuhwa. Ohaa mono uuwanawa ngele taa kutha ko omayi uuna oondjuhwa dha vala ngono haa vulu okulya nenge taa landitha opo yi imonene oshimaliwa

Omwiidhi ogo iikulya kiinamwenyo. Aanafaalama oyendji oye ya po nomadhiladhilo ga yooloka ngene yena oku kwata nawa nenge oku longekidha omwiidhi nguka. Oye yapo nomashina ga yooloka ngono haga tete omwiidhi go taga gongele woo omwiidhi ondumba opo guvule oku tutilwa komahala ga yooloka hono kuna iimeno yawo.

Aanafaalama aantu mboka haya longo niimeno. Mbono haya kunu iimeno yawo . Ohaya vulu oku kala yi imonena oshimaliwa, taya vulu oku imonena woo iipalutha. Ohaya vulu oku okulanditha iinima mbyoka ya teya opo yi imonena shoka yahala.

Iipilangi oyo iinima mbyoka ya ningwa niiti mbyoka aantu haya hongo nawa e taya eta po iinima ya yooloka, mpono haya vulu oku eta po iipundi nenge iitaafula. Iitaafula niipundi oya simana, oshoka oyo hayi longithwa unene muuyuni wongashingeyi.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya mbyono yili woo pomaludhi ogendji no hayi monika nawa. Aantu ohaya vulu okuyi tekula, haya ningi uukunino woohi, taye dhi pe iikulya opo dhi vule okukoka.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo niimeno mbono hayeya po nomadhilaadhilo nkene yena oku kala taya longo nuupu, taya longa omapya gawo. Oye yapo nomambakumbaku ngono haga vulu oku tekela iimeno yawo uuna kaapena oomvula yagwana.

Ombuga olyo ehala ndyoka lyili hali a dhika lyaana omiti, ndyono lyili lya kukuta. Ohali adhika woo lyina oondundu dhono shili dha ninga omamanya, ohamu mene ashike iimeno iishona mbyono hayi vulu oku kala ya hupa pamudhingoloko nguka.

Oondundu ogo omahala ngoka ga simana, ngono haga vulu okutweetela iinima oyindji. Ohaga vulu okutweetela oshimaliwa. Namibia oku li oshilongo shi na elago, oshoka oshi na oondundu, oondundu ndhoka dhi li onga omamanya ndhono dhi li hadhi opaleke evi.

Aantu sho ye eta po edhiladhilo lyokutekula oohi, oye ya po nedhiladhilo nkene ye na okutunga po uunima moka hamu kala oohi oshoka oohi ohadhi kala owala momeya Oye ya po nee nedhiladhilo sho ya tungu uunima wokukunina oohi e taa tula mo omeya, opo ihe ya vule okutula mo oohi, ndhoka haye dhi pele mo iilya. Ohaye dhi kwata mo nuunete opo ya vule okudhi lya nenge okulanditha.

Iikwamboga oyo iinima mbyoka hayi kunwa mbyono tupe uuwanawa hayi vulu wo okutupa oshimaliwa, ohayi kunwa nelalakano opo yivule okukoka yitupe wo shoka twahala opo tuvele okupalutha omaluntu getu.

Onkanga oyo yimwe yomiikwamawawa oshinamwenyo shoka hashi vala omayi, shono wo ha shi vulu okutekulwa. Ohashi gandja nee kaantu uuwanawa oshoka ohashi gandja omayi osho wo onyama opo aantu ya lye.

Ondoolopa oyo ehala ndyoka lya tungwa, li na omatungo. Aantu ohaya zi nee komikunda taye ya kondoolopa nelalakano taye ya ya konge iilonga. Iinima oyindji ohayi adhika moondoolopa mono aantu haye ya okulanda oompumbwe dhawo.

Oohi odho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya shono aantu haya tekula mokuninga uukunino woohi, e taye dhi tula mo oohi moka hamu adhika muna nale omeya. E taye dhi pe iikulya opo dhi vule okukoka dho dhi vule okuliwa nenge okulandithwa.

Ondundu olyo ehala ndyoka lili ewaanawa, ehala ndyoka lyaningwa momamanya. Omuwa okweli shitila kombanda yevi ohali eta uuwanawa miilongo mbyoka yina oondundu oshoka aatalelipo oyendji oyeli hole nohayeya wo okuli talelapo.

Omatama ogo gamwe gomiikwamboga ngono aanafaalama yeli haya kunu opo yavule okwiilikolela omatama. Ohaga longithwa momweelelo nenge taga landitgwa opo omunafaalama avule okwiimonena oshimaliwa.

Efuta olyo ehala ndyoka lina omeya, ano ihaali pwine. Olina woo iinamwenyo oyindji mbyono hayi vulu okukala ya longithwa pamikalo dha yooloka. Omuna oohi dhoka aantu haya vulu oku kwata. Aantu ohayayi nee komunkulo gwefuta opo ya vule yaka vululukwepo nawa.

Oondjuhwa odho oshinima shoka shasimana nenge hashi vulu okutekulwa. Oondjuhwa odhili onga iikwamawawa, ndhono dhili hadhi tekulwa, ndhoño hadhi vala omayi ngono haga vulu okulandithwa. Ondjuhwa ohayi vulu oku dhipagwa aantu taa li onga omweelelo.

Ombuga olyo ehala ndyoka kaalina iimeno mono muna ehalandono lina oondundu. Oondundu odha simana oshoka ohadhi eta aatalelipo moshilongo mbono hayeya ikuthaaneka nenge ikwoondodha omeho gawo. Ohaye tu etele oshimaliwa opo tuyape epitikulo lyoku tala oondundu.

Aanafaalama yoohi oyo mboka aanelago oshoka ohaya tekula oohi dhawo tayedhipe iikulya opo dhi vule okukoka. Shampa dhakoko aantu ohayedhi kwatamo yedhilandithe nenge tayali.

Iimeno oyo iinima mbyoka yasimana ihe kayishi ayihe hayi vulu okumona oonte dhetango dhuudhapo. Yimwe ohayi kunwa momizile opo yivule okukoka nawa ngaashi iikwawo.

Ongombe oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyoka yi li yasimana. Oshoka ohayi tupe iinima oyindji. Ndjono hayi tupe omahini ngono hatu vulu okulya nenge tatu landitha nenge tayi tu pe onyama, ndjono hatu vulu oku lya noku landitha.

Aatalelipo oyo aantu mboka haye ya talele po iilongo ya yooloka. mono haya vulu okukala ya futa oohotela oshoka kiilongo hu taya yi kakuna omalukalwa gawo. Oyeli wo haya hogolola omahala ngoka omawanawa ngono taga vulu okukala gatalelwapo opo yavule okuthaneka omathano nhoka ya hala.

Aanafaalama oyo aantu mboka haa longo nomavi, mboka haa longitha iilogithomwa ya yooloka , opo ya vule okukala ya longekidha evi evi. Ohaa longekidha nee evi mokuli ninga epu, opo iimeno yawo yi vule okukala tayi mene yina omidhi dhaya mevi nawa , yo yi vule okukala ya konga iikulya kuyoyene nawa.

Methimbo lyongashingeyi aanafalama oyena omadhiladhilo ogendji mono yeya nomadhiladhilo okuninga po embakumbaku. Oshilongithomwa shoka hashi vulu okuya kwathela uuna taya longo omapya gawo. Opo ya vule oku imonena itaya longitha oonkondo odhindji.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo nomavi niimeno. Ohaya kunu iimeno momavi gayooloka. Ohaya longekidha omavi opo ya vule okukuna mo, ohaya tula mo ominino ndhono hadhi kwathele okutekela iimeno.

Iikunino oyasimana, ohayi gandja iipalutha. Ohayi gandja iimaliwa opo aantu yavule okulanda shoka yapumbwa nosho wo iikulya ngaashi omatama ngoka haga longithwa moshiyelelwa.

Iimeno oyo iinima mbyoka yili ya simana mbyono hayi tweetele uuwanawa. Oyi li wo hayi tulako iiyimati mbyono aantu haya vulu okulya yo ohaya vulu wo okulanditha opo ya vule okwiimonena oshimaliwa ya kandule po omikundu dhawo.

Oondjuhwa odhasimana oshoka ohadhi zi iinima oyindji. Ohadhi gandja omayi nonyama kaantu. Oondjuhwa ohadhi vulu okulandithwa nomayi woo ohaga vulu okulandithwa opo aantu ya vule okumona oshimaliwa.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo nomavi mono ye li haya kunu iimeno yawo, opo ya vule oku ipalutha. Omanga nee inaya kuna iimeno yawo ohaya longekidha nee evi mono hali longekidhwa momikalo dha yooloka. Haya vulu okulongitha omambakumbaku ngono geli haga latula manga evi opo ya vule okukuna nawa.

Omuwa sho a shiti uuyuni we pamukalo omukumitha okwa shiti wo omahala ngoka haga opaleke evi, moka mwa kwatelwa wo oondundu ndhoka dha ningwa momamanya. Omuwa a shita oondundu momamanya ndhono hadhi vulu okumena iimeno.

Omambakumbaku ogo oshilogithomwa shoka hashi longithwa kaanafaalama , shono hashi longithwa wo kaanamapya. Aantu mboka ohaya longitha oshilongithomwa shika opo ya vule oku pulula omapya gawo, ye ga longekidhe opo aantu ya tameke oku kuna iikunomwa yawo.

Oohi oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya mbyono hayi vulu okutekulwa. Aantu ohaya ningi uukunino woohi mono haya fulu oshilambo eteye shitungu nawa etaya tulamo omeya opo ya vule okutulamo oohi.

Oondundu odho ehala lyoka lya simana. Aantu yokiilongo oyendji ohaye ya oku tala oondundu. Ohaya futu oshimaliwa opo ya vule oku futa uuhupilo ya vule oku tala oondundu ndhika. Oondundu odho ehala lyoka lya ningwa momamanya.

Embakumbaku olyo oshilongithomwa shoka ha shi longithwa kaanafalama mono haye li longitha uuna ya hala okukuna iimeno yawo. Oyi li haye li longitha okupulula omapya opo ya vule okukuna iimeno dho omidhi dhiimeno yawo dhi ye mevi nawa.

Oshini osho oshinima shoka hashi tulwa mevi, shono hashi tsilwa iilya. Ohashi tsilwa nee iilya nelalakano opo aantu ya mone uuhutu nenge ya mone ko wo uusila. Aantu ohaya tsu nee nomihi ndhono dhili dha hongwa miiti.

Evi olyi oshinima shoka sha simana ano sha simana muuyuni awuhe, uuna kaapuna evi aantu itaya vulu oku kala ya hupa. Aantu oye ya po nomadhiladhilo nkene ye na oku longitha evi ndika mono Aanafaalama ye ya po nomadhiladhilo goku kala taya kunu iimeno moku longitha omikalo dha yooloka niilongo tho ya yooloka oku kala taya longekidha evi manga inaaya kuna.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo ndhono dhili onga iikwamawawa. Iikwamawawa iinima mbyoka yina omawawa mbyono hayi vala omayi, opo yi vule oku tendula, yo yi pame. Oondjuhwa odhili dha simana oshoka ohadhi tupe omayi noshowo onyama ngele twedhi dhipaga.

Methimbo lyo ngashingeyi aantu oyeyapo nomadhiladhilo nkene yena okukala otayi uuvitha nawa no yeyapo nomadhiladhilo nkene yena okukala yatunga ehala ndoka hali kala lyatulwa omeya aantu opo ya vule okugoya uuna kwapupyala nenge okwiiidha nawa

Aanafalama oyendji oyeya po nomikalo nkene yena okukwatha omiti dhawo. Mono ya mono kutya hayi meno ayihe ya pumbwa oonte dhetango dha ukilila. Oya kongo po ondunge opo ya vule okutula ko uunete, mbono hawu vulu okukeelela oonte dhetango dhi kale dha ukilila kiimeno adhihe.

Ondjuhwa oyo oshikwamawawa, iinamwenyo mbyoka hayi vala omayi mbyono hayi vulu okutekulwa. Oyili ya simana oshoka ohayi tu pe iinima oyindji mwa kwatelwa okulya, mono hayi tu pe onyama nenge tayi tu pe omayi. Mbyono hatu vulu okulya e ta tu vulu okulanditha.

Namibia osho oshilongo shoka sha yambekwa. Oshilongo shoka shapewa uushitwe washo, osha pewa woo oondundu. Oondundu odho ehala ndyoka ewanawa ndyono hali eta aatalelipo, opo yeye moshilongo shetu eta yetupe oshimaliwa.

Oohi odho dhimwe dho miitekulwa namwenyo dhono aantu hayedhi tekula haa ningi uukunino woohi mono haya vulu okudhipa iikulya ohayedhi pe nelalakano opo dhi koke yo ya vule okudhilanditha opo ya monemo oshimaliwa shokulanda iikulya.

Ope na iinima oyindji mbyono hayi vulu okukunwa mbyono yi li hayi tekelwa pamikalo odhindji. Aanafalama oye li haya tekele iimeno yawo nominino, dhono dhili hadhi ende miikunino moka opo wo ya vule okukala taya longitha oonkondo ooshona.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno. Aantu ohaya vulu okukuna iimeno muupoto mono haya vulu okukala ye yi landitha uuna iimeno mbika ya koko nenge taya vulu okukala ya ka fala komahala hoka ya hala okukuna iimeno mbika.

Iikulya oyo iinima mbyoka yili ya simana, mbyono aantu ya pumbwa momalutu gawo. Oyeli nee ya pumbwa iikulya ya yooloka oshoka iikulya ya yooloka ohayi tupe uuwanawa wa yooloka momalutu getu. Aantu ohaya li nee opo ya vule okulonga yo ya vule oku kala yena oonkondo.

Aawambo oyo aantu mboka ya simaneka oshimbombo. Oshimbombo osho shimwe shoka hashi zi miilyashoka aantu haya limi. Oya ninga omatiti moka haya tula omiyelelo dhawo, mono haya lile mo onyama yo ohaya pe wo aayenda ya simana.

Omambakumbaku ogo iiyenditho mbyoka aanafaalama haya longitha. Omambakumbaku ogasimana oshoka ogo haga pulula omapya uuna aanafaalama yahala okukuna iimeno pethimbo lyomvula.

Oohotela ogo omahala ngono aantu haya lala e taya pewa nokulya. Uuna aantu ya za kiilongo ya yooloka nenge omuntu gokoshilongo shontumba aya kehala ndoka ka kuna egumbo lyaandjawo, ohaya futu oshimaliwa opo ya vule okukala taya kwathelwa komahala ngaka haku ti oohotela.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya mbyono aantu yeyapo nomadhilaadhilo nkene yena oku yitekula. oya ningi nee iikunino yoohi mono ya fula iilambo etayi tungwa nawa opo ya tungwa ya tulemo oohi. Oohi ohadhi tulilwamo nee iikulya moka.

Iingulu oyo yimwe yo mitekulwanamwenyo mbyoka hayi vulu okutekulwa mbyono yili hayi pewa iikulya opo yivule oku koka. Yo yivule oku landithwa. Ohayi tupe woo onyama ndjono hayi vulu okulandithwa nenge okulongitha onga osheelelwa.

Iimeno oyi li mbyoka ya simana oshoka oyi na uuwanawa owundji mono mwa kwatelwa iikwamboga ndjono hayi vulu okutupalutha nenge hayi vulu okutupa oshimaliwa ngele tweyi landitha. Oshimaliwa shoka hatu vulu okulongitha pamikalo dha yooloka.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka shomokuti, oshinamwenyo shoka shi na othingo onde. Ohashi vulu oku tu pa oshipa ngele sha dhipagwa nenge tashi tu pe wo onyama uuna twe shi dhipaga, opo tu vule okupalutha omalutu getu.

Oohi oyo iinamwenyo yimwe mbyoka hayi vulu okutekulwa. Aantu haa ningi uukunino woohi, taya tulamo oohi. Mono haa tulamo wo omeya. Ohaye dhipe nduno iikulya, opo dhi vule okukoka, dho dhi vule okuliwa nenge okulandithwa.

Omeya ogo oshiima shoka sha simana tashi vulu okuhupitha iinima oyindji mono mwakwatelwa oohi noondhila. Oondhila dhomomeya ohadhi kala pooha dhomeya opo dhi vule okuyoga momeya tadhi li wo oohi ndhoka hadhi kala momeya.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shomokuti shono hashi tu etele omawuwanawa ogendji moshilongo. Oshina woo omunkati, edhina limwe lyondjamba olyo kahenge. Ondjamba ohayi longitha omunkati opo yi vule okunwa omeya gayo.

Aatalelipo oyo aantu mboka hayeya miilongo ya yooloka nelalakano opo yavule okumona uushitwe wakalunga mono haya vulu okuya taya futu oshimaliwa opo woo yavule okukala ya pitikwa opo yakatale omahala ngaka.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno mbono wo yasimana oshoka ohaya vulu okutu etela iikulya. Ohaya vulu woo okulanditha iinima mbyoka yakuna uuna ya adha okuteywa. Ohaya landitha ya vule okwiimonena oshimaliwa.

Aantu oyendji oye yqpo nomikalo odhindji nkene yena okutekula oohi, mono aantu haya tekula ooi ngaashi omakende. Omakende ohasimana oshoka ohaga vulu okutekulwa eta getu etele oshimaliwa uuna gakoko mono haga vulu okulandithwa nenge taga liwa wo.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiikwamawawa mbyono hayi tekulwa kaawambo. Aantu ohaye yi tekula nomalalakano gayooloka. Ohayi telekwa e tayi pewa aayenda nenge aantu poohango uuna taya fukala.

Oohi odhimwe ndhoka dha simana dhono hadhi kala momeya . Aantu Oha ye dhi kwatwamo noonete nelala kano opo ya vule okwiimonena mo oshimaliwa ngele yedhi landitha nenge, ye dhi lye opo woo yavule oku palutha omalutu gawo.

Omeya ogo oshiima shoka sha simana oshoka ohashi longithwa pamikalo odhindji. Uudhila mboka haukala kohi yomeya nenge pomeya, ohau kwata oohi opo wuvule okwiipalutha.

Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti mbyono yili yatalika onga iinamwenyo mbyoka inayi igilila aantu. Aantu oyendji kiilongo oha ye ya nee ya tale iinamwenyo mbika opo woo ya vule oku thaneka omathako ngoka yahala.

Oondjuhwa oyo iinamwenyo mbyoka yomikwamawawa mbyono hayi vala omayi ndele etadhi tende. Oyili ya simana oshoka ohayi vulu okutupa onyama nenge tayi tupe omayi ngono hatu vulu okulanditha nenge tatu li opo omalutu getu ga paluthwe.

Oondundu ehala hali monika nawa, ndjoka hali vulu okweeta oshimaliwa moshilongo. Uuna aatalelipo taye ya, ohaya tala evi ndika, ohaya gandja oshimaliwa opo ya vule okupitikwa yaka tale omahala ngaka.

Oondundu ogo omahal ngoka geli ga simana ngono hage tweetele uuwanawa ngono geli ga ningwa momamanya. Oha getweetele uuwanawa uuna aantu taye ya okutalelapo taye tuthigile oshimaliwa shono hatu vulu okulongitha moshilongo shetu Namibia.

Ekende olyo limwe lyoomoohi ndhoka hadhi kala momeya. Aantu ohaya vulu okutekula omakende mono taye ga pe iikulya. Ohaya vulu wo okulanditha, opo yi imonene mo oshimaliwa. Ohaya vulu wo okuga lya naanegumbo yawo.

Oohi osho oshinamwneyo shoka hashi kala momeya, shoka hashi vulu okutekulwa. Aantu oyeya po nomalalakano gayooloka nomadhiladhilo gayooloka nkene yena okutekula oshinamwenyo shika. Oyeya po nuukunino mbuka yatula mo oohi haye dhipe iikulyaopo dhikoke.

Oondundu olyo ehala ndoka lyaningwa momamanya mbyono yashitwa komuwa. Ohali vulu wo okumena iimeno. Oyili ya simana kiilongo oyindji oshoka ohali vulu okweeta aatalelipo mbono haye ya e taya futu oshimaliwa opo ya vule okukala yaya komahala ngaka.

Shinime osho oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti shoka hashi ithanwa oshiyamakuti. Oshinamwenyo shika oshili hashili iinamwenyo iikwawo shono shili hashi dhipaga. Oshiliwo shanika oshiponga kaantu oshoka ohashi vulu oku dhipaga naantu.

Embakumbaku olyo eshina ndyoka hali pulula uuna omvula ya loko. Ohali pulula nelalakano opo li vule oku tula omwiidhi ngoka gwa mena kombanda yevi kohi, opo wo aanafalama ya vule oku kuna iimeno yawo inaaya kuna kombanda yomwiidhi.

Onduli oyo yimwe yomiiyamakuti oshinamwenyo shoka shina othingo onde shono shili sha simana oshoka ohashi tupe onyama sho ohashi vulu woo okutupa oshinima uuna aatalelipo yeya moshilongo shetu ohaya futu oshimaliwa opo yamone oshinamwenyo shika.

Aawambo omuhoko gumwe guli moNamibia ngono guli hagu kunu ndele eta gu teya opo gukale gwiimonenasha shoku lya. Oguli hagu mono iilya mbyono hayi tsuwa koshini. ohaya longitha nee omihi okutsa iilya ya wo mbyoka.

Aanafaalama oyo aantu mboka ha ya longo mo faalama, m9no ye li ha ya kunu iimeno. Oye li yena omadhiladhilo, ogendji, mono yena omadhiladhilo nkene yena oku tekela iimeno yawo, ita ya longitha oonkondo odhindji.

Aanafaalama oyo aantu mboka ha ya longo momapya, mbono ha ya longekidha evi uuna ya hala okukuna iinima yawo. Oha ya kunu nelalakano opo ya vule oku imonena shoka ya hala yo ya vule okulanditha shoka ya monamo opo ya vule oku imonena oshimaliwa.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimuna mbono haya kunu iimeno yawo . Oyeli ha yeyi tekele mono yatulapo woo ominino ndhona hadhi vulu okutekela uuna wa patululako lumwe aluke shino ohashi etitha nee opo omuntu kaalongithe oonkondo odhindji.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo momapya, mbono haya longo nomalalakano gayooloka. Mono haya kunu iinima oyindji etaya teya. Mono haya vulu okuyi landitha opo yi imonene oshimaliwa. Iinima mbika ohayi vulu wo okuliwa kaakwanezimo yomunafaalama nguka.

Iimeno oya simana noonkondo oshoka ohayi vulu oku tu etela uuwanawa. Iimeno ha ayihe hayi vulu oku kala ya mena yili mokati komutenya . Ihe yimwe ohayi vulu okukala ya mena nawa etayi koko nawa yili momuzile . Aantu oyendji oye ya po nomukalo nkene yena okukokeka iimeno yatya ngeyika.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya dhono aantu haya tekula eta ya vulu oku lya uuna dha koka. Ohadhi vulu woo oku dhi landitha eta ya mono oshimaliwa. Oshimaliwa ohaye shi longitha oku landa iikulya yoohi nenge shilwe shoka ya pumbwa.

Oonzi oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbono aantu haya tekula. Haya tekula nomalalakano opo ya vule okwiimonena mo onyama nenge taya monoko wo olufufu ndono halu vulu ningwa iikutu.

Oondjuhwa odho iinamwenyo mbyoka hayi vala omayi, mbyono haku ti iikwamawawa. Oyi li hayi tupe omayi ngono hatu vulu okulya nenge okulanditha. Ohatu vulu wo okudhi dhipaga etatu mono mo oshimaliwa nenge tatu dhi landitha kaantu.

Oshingome osho shimwe shoka shiikulya ya simanekwa kaawambo, oshikulya shoka hashi ningwa muusila mbono watsuwa pevi, mbono womahangu. oshili woo shasimana oshoka ohashi etele aantu oonkondo mono shili woo shafa oshithima.

Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti mbyono inaayi tekulwa. Namibia okuli oshilongo shoka oshiwanawa oshoka oshina iiyamakuti mbika. Mono mwakwatelwa oongolo dhono dhili mEtosha lyaNamibia. Dhono hadhi eta wo aatalelipo opo yavule okuya yatale e taye tupe oshimaliwa.

Momeya omuna iinamwenyo oyindji. Ka kele koohi, omu na woo oombwa dhomomeya, oombwa dhomomeya odho iinamwenyo mbyoka ya simana oshoka ohayi vulu oku tu pa omagadhi ngono haga longo pamukalo gwa yooloka mOshiwambo. Ohayi vulu woo oku tu pa oshipa.

Oohi odho iinima mbyoka hayi kala momeya mbyono hayi vulu oku kwatwamo okulongitha oonete. Aantu ohaya longitha oonete opo ya vule oku kwata oohi, ndhono haya vulu wo okulanditha, opo ya vule oku imonena oshimaliwa nenge haya vulu wo oku longitha oohi ndhika onga iikulya.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya mbyono hayi vulu woo okutekulwa. Uuna dhatekulwa ndele inadhi silwa oshimpwiyu ohadhi vulu okusa, ngele omeya oganingi nayi oohi ohadhi si woo oshoka ihadhi hupu momeya ganinga nayi.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niikwamboga nenge niiyimati. Ohaya kunu miikunino yawo mono haya vulu okukala ya mona oshimaliwa ngele ya teya iinima mbyoka ya kuna nenge taya li naakwanezimo yawo.

Iikwamawawa iinamwenyo mbyoka hayi vala omayi, mbyoka hayi tendula, opo yi vule okutana, mono mwa kwatelwa wo oondjuhwa. Oondjuhwa odhi li dha simana, oshoka ohadhi tu pe onyama, hadhi vulu oku tu pa omayi, mbyono hatu vulu okulanditha opo twiiimonene oshimaliwa.

Oondundu odho ehala ndyoka lina omamanya , ndyono hali vulu okumena iimeno yayooloka . Iimeno haayihe hayi vulu okumena pomahala mpaka , ashike opuna wo mbyoka hayi vulu molwa uukwatya wawo .

Oondundu odho omahala ngoka geli ganingwa momamanya ngono omushiti ega shiti momamanya. Ogeli gasimana oshoka ohaga eta uuwanawa owundji. Ohaga vulu woo oku mena iimeno oyindji mwakeatelwa woo omandobo. Endobo olyo oshimeno shoka hashi vulu oku panga shono sha simanekwa woo kaawambo.

Oohi oyo iinima mbyoka hayi kala momeya iinamwenyo mbyoka hayi vulu oku tekulwa. Aantu ohaye dhi tekula uuna ya ningi iikunino yoohi mbyono hayi kala ya tungwa nawa ohaye dhipe iikulya opo dhi vule okukoka yo ya vule oku imonena iipalutha.

Aantu ngele ya hala oku tekula oohi, ohaya fulu wo oshilambo, mono haya tula mo oonayilona ndhoka oonduudhe, e taya tula mo omeya, opo ya vule oku tula mo oohi, yo ya vule wo oku dhi pela mo iikulya, dho dhi koke.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Aantu ohaya vulu nee okutekula oohi, mono taya vulu okuninga uukunino woohi, taya tulamo omeya, e taya tulamo oohi, yo taya kala nee tayedhi pelemo iikulya, opo dhivule okukoka.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya kunu iimeno opo yavule oku imonena shoka yahala. Aanafalama ohaya kala yu uvite nayi uuna omvula inaayi loka mono iimeno yawo hayi si itaayi kokowe.

Ehuwi olyo okadhila hono keli katalika moshiwambo. Okadhila hono hakuti kutya okena omupya. Okadhila hono haka tuka uusiku, hono haka vala omayi ongaashi uudhila uukwawo. Keli wo kamwe ko miikwamawawa.

Iikunino oyo omahala ngoka haga vulu kunwa iimeno opo aantu ya vule okukala ya imonenamo shoka ya hala. Ogeli haga tekelwa opo iimeno yivule oku koka yi vulwe oku kala ya tewako opo aantu ya teye yo ya vule oku landitha nenge okulya.

Iimeno oyili ya yooloka, mono muna iimeno mbyoka hayi kala ya pumbwa omutenya ogundji mo omuna woo yimwe mbyoka inayi pumbwa omutenya ogundji .Aantu oyeyapo nomadhiladhilo nkene yena oku hupitha iimeno ayihe mono yeli haya tula iimeno mbyoka inayi pumbwa omutenya ogundji hayeyi tula moonete opo kayi kwatwe komutenya ngoka inagu pumbiwa.

Aanafalama oyo haalongo nomavi no niimwanyemo. Oyeya po nomadhiladhilo gene yena oku longitha evi lyawo , taa longo nuupu. Mpono ye yapo niilongitho ya yooloka, mbyono hayi vulu oku kala ya longekidha evi.

Iikwamawawa oyo iinamwenyo mbyoka yina omawanawa, mbyono yili hayi vala omayi e tayi tendula, oyili hayi tu pe onyama, yo oyili hayi tu pe omayi ngono tatu vulu oku landitha e tatu i monene oshimaliwa.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka aantu haya longitha, unene tuu aanafaalama. Ohayega longitha nelalakano opo ya vule okupulula omapya gawo, taya tanagula evi, opo yavule okukala ya dhipaga omwiidhi, yo ya vule wo okukuna iimeno yawo.

Oohi odho iinamwenyo ndyoka hayi kala momeya ndyono aantu haya kala yapumbwa oshoka ohayi vulu okutu etela oshimaliwa nenge tatu vulu woo okulya ohayi kwatwa mo momeya mono aantu haya longitha oonete

Iigadhi oyo yimwe yomiipungulomwa mbyoka aantu haya longitha ohaye yi longitha ne okupungula iilya mono haye yi thitike nawa nomaloya. Iigadhi iinima mbyoka ya longwa nomihwiya mbyono ya longwa niiti ya longwa noohambo.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo miikunino mbono haya kala taya longo niimeno. Ohaya longo niimeno momikalo dhayooloka, mono haya vulu oku kala ya longekidha evi opo ya vule oku kuna mo nawa.

Aanafaalama oyo aantu mboka ha ya longo niimeno, osho wo niinamwenyo, oye ya po nomadhiladhilo nkene ye na oku ksla ya hupitha oonkalamwenyo dhawo. Mpono ye yapo nomadhiladhilo opo ya vule oku kala ta ya kunu uumeno mbono haa vulu oku landitha, unene tuu iikwamboga.

Pamba sho a shiti evi okwa tula ko wo iinima ya yooloka moka a tula mo oondundu dhono dhi li dha ningwa momavi olwa ningi wo iimeno mono ashiti iimeno

Embakumbaku olyo oshilongithomwa shoka hashi longithwa kaanafalama, mono haa li longitha unene ngele omvula yaloko. Ohaashi longitha opo ya vule oku pulula omapya gawo, yo yavule oku kala yadhipaga omwiidhi dhoka dha mena uuna omvula yaloko.

Omwa sho ashiti omeya okwashiti wo aantu muuyuni. Aantu oyeya po nomadhiladhilo gayooloka nkene yena okukala yaya momeya moka, oyeya po nomadhiladhilo nkene yena okukala taya piti mo yo taya kwata oohi momeya moka ye eta po oombawutu.

Aanamapya oye ya po nomikalo dha yooloka nkene ye na okukala ta ya longo omapya gawo. Oye ya po nomikalo opo ya vule okukala taya longo taya endelele, mpono ye ya po nembakumbaku ndyono hali vulu okulonga ehala enene muule wethimbo ehupi.

Oondjuhwa odho iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa, mbyono hayi pewa iikulya, tayi pewa wo omeya. Oyili ya simana oshoka ohayi tupe omauwanawa, hayi vulu okutu etela oshimaliwa. Ohayi tupe wo onyama, nenge tayi vulu oku landithwa opo wo tu imonene oshimaliwa.

Uunshitwe wOmuwa owuli wa opala, oshoka okwe wu shita wa pwa mono a tula mo iinima ya yooloka. Okwa tula mo wo omeya, a tula mo wo oondundu nomiti ndhono tadhi opaleke evi.

Iimeno yo iinima mbyoka yasimana mbyono hayi vulu oku kala yakunwa kaanafaalama. Iimeno ohayi tu etele uuwanawa uuna aantu taya landitha, etaya mono mo oshimaliwa shono haya vulu okulongitha opo yavule okwiikwatha.

Oohi odho dhimwe dhomwiinamwenyo mbyoka ya simana mbyono hadhi vulu wo okutekulwa. Aantu ohaya fulu nee omalambo etaye ga tungu nawa mono haya tulamo omeya, etaya tulamo oonete opo ya vule okukala taya tekula oohi ndhika mokudhipa iikulya.

Onkoshi osho oshinamwenyo hashi kala mokuti ano oshiyamakuti iinamwenyo mbika oyili iinamwenyo mbyoka inayi gilila aantu. Aanti oha yeya nee yeyi talelepo pomahala yili yedhililwamo eta thaneke omafano.

Omiti odho iinima mbyoka yamena kombanda yevi, mbyono yili yasimana , mbyono hayi vulu woo oku opaleka evi. Evi olyina woo ehala ndyono ha ku tiwa oondundu. Ondundu olyo ehala ndyoka lyaningwa momamanya, ndyono omuwa eli shita, ndyono hali vulu oku eta uuwanawa owundji.

Iikunino oyo iinima ya simana, oshoka ohayi vulu okupa aantu iikulya, nohayi vulu okupa aantu iimaliwa. Aanafaalama oye li haya tekele iikunino yawo pamikalo odhindji mono haa longitha ominino mono yeli haa longitha okutekela iimeno yawo.

Epya olyo ehala ndyoka aantu haya vulu okukuna, e taya kunu mo iilya yawo. Iilya oyo iinima mbyoka hayi pungulwa momashisha, mbyono hayi liwa unene kaawambo, opo yavule okwiitekula, ngele omvula kaayiko.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi zi momeya, mbyoka hayi kala owala momeya. Aantu oye ya po nomadhiladhilo ga yooloka, opo ya vule kala taya tekula iinamwenyo mbika, ano oohi. Oye ya po nomadhiladhilo opo ya kale ya ninga po uukunino woohi mono haya tula oohi e taye dhi pe iikulya, opo dhi koke.

Uuyuni sho waputuka, aanafaalama oyeya po nomadhiladhilo ogendji nkene wuna okulongekidha evi lyawo yavule okukunamo iimeno yawo. Oyeya po nomakambadhalo ogendji opo yavule okukala yalanda po omambakumbaku ngono geli haga pulula momapya gawo opo yavule okukuna iimeno yawo.

Aantu oye yapo nomadhiladhilo nkene yena oku tekula oohi. Mono yaningi uundama mono muna omeya taya tulamo oohi ndhoka taya tekula ,etayedhipe iikulya opo dhivule oku koka opo yavule oku dhikwata yo taya landitha iimaliwa.

Oondundu ogo omahala ngoka ge li omawanawa ngono ha ge eta uuwanawa miilongo ya yooloka. Ngele oshilongo shoye oshina uushitwe uuwanawa, aantu oha yeya nee ya tale e taya futu oshimaliwa mono mwa kwathelwa oondundu dhono hadhi vulu oku etela Namibia iimaliwa.

Etiti olyo oshinima shoka sha ningwa momaloya shono hashiningwa koomeme oku ziilila moondjembo. Oshili sha simana pashiwambo oshoka aantu omo yakala haya lile. Ookuku kaya li yena uuyaha. Oyali haya ningi iinima yawo mbika oku ziilila moondjembo.

Efuta olyo ehala ndyoka lyina omeya, omeya ngono haku tiwa ogena omwenyo, oshoka ohaga kala ethimbo limwe taga fuluka owala gafa ashike taga undulwa komuntu. Ogeli gena iinamwenyo yili mo mono mwa kwatelwa oohi. Efuta olya simana, oshoka ohali tu pe oohi ndhoka hatu vulu okulya nenge oku landitha.

Aanafaalama yOohi oyeli haya tekula oohi dhono haye dhi pele mo iikulya momeya moka. Uuna dha koko oha yedhi kwata mo, opo ya vule okulya nenge ya vule wo oku landitha. Moku landitha ohaya mono mo oshimaliwa shono haya vulu oku longitha pamikalo odhindji mono haya vulu oku kandula po oompumbwe dhawo.

Aanafaalama yoondjuhwa oyeli yeshi nkene hadhi endwa mono yeli haaningi uukuku uuwanawa mono haa tula woo oondjuhwa dhawo. Oondjuhwa ondhili dhasimana oshoka ohandhi eta uuwanawa mono hadhi vulu oku eta woo oshimaliwa.

Namibia osho oshilongo shimwe shoka sha yambekwa. Shono shina wo omahala gayoloka. Mono muna omiikunda noondolopa ndele noombuga. Ombuga olyo ehala ndyoka hali adhika lyaana omiiti ominene. Ashike omuna iimeno iishona mono mwakwatelwa omwiidhi. Oli nawo omamanya mono munawo oondundu.

Oonduli oyo iinamwenyo mbyoka yi li mokuti mbyono ha yi vulu okutekulwa. Onduli oshinamwenyo shoka hashi li omwiidhi nomafo. Oshi li wo oshinamwenyo shi na othingo onde, shi na wo omagulu omale, shi na oshipa oshiwanawa.

Omatama ogo gamwe gomiikwamboga mbyono aanafaalama haya kunu opo ya vule okwiimonena mo oshimaliwa. Ohaga vulu woo okutulwa momweelelo uuna aantu yahala okulya. Ogasimana oshoka ohaga palutha omalutu.

Iimeno oyili iinima mbyoka ya simana mbyono aantu oyendji haya landitha nelalakano opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Shika ohashi ningwa nee uuna iimeno yawo ya tulako shoka ya hala, ya koko, etayi tewako, etayi vulu okulandithwa.

Oohi dhimwe dhoka hadhi kala momeya mono aantu ye yapo nomikalo nkene yena okudhi tekula aantu ohaa tungu nee uunima uuwawanawa

Aanafaalama oyo aantu mboka yeli haya kunu iimeno mbyono hayi vulu wo oku tekelwa pamikalo odhindji. Aanafaalama oyeya po nomadhilaadhilo nkene ye na okutekela iimeno yawo, yali taalongitha oonkondo odhindji, mono ya longitha ominino dhono hadhi patulula ashike lumwe etadhi tekele ehala enene.

Aatalelipo oyo aantu mboka haya talelepo iilongo ya yooloka . Mbono haya vulu oku talela po woo oshilongo shetu Namibia. Oshilongo shetu Namibia oshili sha yambekwa oshoka oshina uushitwe washo . Mono sha pewa woo Ondjamba ndjono hayi ithanwa Kahenge nedhina limwe.

Omuwa sho ashiti evi okweyapo nominkalo odhindji nkene ena okukala aninga evi lyopale, okweyapo nomamanya ngono nganinga ondundu, okweyapo wo ninamwenyo mbyoka yayoloka yomokuti, mono ashiti wo kahenge ngoka ena omikati omule ena wo eyengo lye.

Iikunino iinima mbyoka yi li ya simana mbyono hayi vulu oku etela aantu iinima oyindji, mono hayi vulu oku etela aantu iikulya, tayi vulu oku etela aantu iimaliwa. Iimaliwa ohayi ya po ngele aantu ya futwa e taya landitha iinima mbika.

Aanafalama oyo aantu mboka yeli haya kunu iimeno, mbono haya tekele iimeno opo ya vule oku mona iikulya nenge iipalutha mono haya vulu oku landitha iinima mbyoka ya hupa po etaya mono oshimaliwa.

Oondundu odho ehala ndoka lyili ewanawa ndono hali vulu okuhila aatalelipo oyendji opo ye ya vule okutala oondundu. Aatalelipo ohaye ya nee taa futu oshimaliwa opo ya pitikwe ya vule okutala oondundu ndhika.

Uuyuni osho oshinima shoka oshiwanawa, shono shili shashitwa nuunshitwe wayooloka, mono aantu yeyapo nomadhiladhilo nkene yena okukala taya vululukwa, uuna taya talelepo eshito lyaKalunga, ndyono lyi li ewanawa.

Omakende oshinamwenyo shoka hashi kala momeya, shimwe shomomaludhi goohi. Aantu oye ya po nomikalo nkene ye na okutekula omakende ngaka, mpono ye ya po niikunino yoohi mono haye dhi pele mo iikulya, opo dhi vule okukoka.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyono aantu haya tekula. Oondjuhwa ohadhi vala omayi etadhi tendula. Aantu ohaya vulu oku landitha omayi nenge taya landitha oondjuhwa dhawo yoyene opo yavule okumonamo oshinima.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo momapya , mono haya kunu iimeno. Mono haya vulu okutekela iimeno taya longitha ominino, ndhono haya patulula owala lumwe, etayi tekele omahala ogendji.

Iimeno oyi li mbyoka ya simana mbyono yi li ya pumbiwa muuyuni awuhe. Iimeno ohayi vulu okukunwa muupoto mbyono hayi vulu okulandithwa nenge omuntu ta kunu tango opo ihe ashuwe a ka tule mpoka a hala.

Oondundu odho iinima mbyoka ya simana oshoka ohadhi tu etele omawuwanawa. Ohadhi vulu oku etela Namibia uuwanawa UUna aantu taye ya moshilongo ohaya futu oshimaliwa opo ya vule oku kala ya talelapo omahala ngaka.

Omuwa sho ashiti uuyuni we okwa shiti wo evi, hono atulako oondundu. Oondundu odhi li hadhi opaleke evi, mono dhi li hadhi eta oshimaliwa moshilongo. Namibia okuna elago oshoka okuna oondundu dhe.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yili mokuti, mbyono wo hayi vulu okutekulwa. Onduli ohayi zi oshipa nosho wo onyama. Ohayi vulu wo okuza oshimaliwa uuna ya landithwa kiilongo yilwe.

Aawambo yo aantu mboka haya longo momapya mbono haya longo iilya. Iilya oyo iinima mbyoka hayi zi momapya mbyono hayi vulu okuhelelwa, etayi tewa, etayi tulwa polupale. Ohayi yelwa nee noontungwa opo yi vule okuza ontsi nenge one.

Onkoshi osho oshinamwenyo shokahashi adhika mokuti, ano oshiyamakuti. Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka haku ti kutya osho mwene gwokuti. Edhina limwe lyonkoshi oshinime. Onkoshi osho oshinamwenyo shoka hashi li iinamwenyo iikwawo.

Omiti odho oshinima shoka sha simana muuyunu auhe. Aantu oye yapo nomikalo dhayooloka nkene yena oku ninga opo ya kokeke omiti dhawo, oye yapo nomikalo dhoku tsika iimeno mbika yo ya vule oku monasha shokulya moku munako iiyimati nenge iikwamboga.

Aanafaalama yoohi oyeli yeshi nkene hashi endwa opo yakale yatekula oohi, mono haya ningi iikunino yoohi. Oohi ndhoka hadhi vulu okuliwa uuna dhakoko etadhi landithwa. Oyeli hayedhi pe iikulya opo dhikoke.

Aanamapya yo aantu mboka haya longo momapya mbono haya longo miikunino. Oshikunino osho oshinima shoka hashi ningwa nawa shokukunwa iimeno, opo aantu ya vule okulima nenge okuyi takamitha nominino dhomeya, opo yi vule okugandja iiyimati iiwanwa.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno mbono yeli haya kunu iimeno etaya teya uuna okuteya kwaadha. Ohaya longitha nee iilongithomwa ya yooloka mbyono haya longitha, opo ya vule wo oku kala yena iimeno iiwanawa tayi vulu wo okuliwa.

Onkoshi oyo shimwe shomiinamwenyo mbyoka hatu ti iiyamakuti, shono moNamibia hashi adhika mEtosha. Ohashi li onyama shono haku ti osho mwene gwokuti. Edhina limwe lyonkoshi ohaku ti oshinime.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo niimeno mbono yeli haya kunu iimeno miikunino yawo. Oha yeyi kunu nomalalakano ogendji ngele okupa aakwanezimo yawo nenge okulanditha, opo yiimonene oshimaliwa.

Nampongo sho ashiti uuyuni okwa tulamo iinima ya yooloka, mono ashiti evi teli tula oondundu. Oondundu olyo ehala ndyoka lyaninga omamanya, ndyono hali vulu oku mena iimeno mbyono hayi vulu wo oku eta wo omvula. Olya simana oshoka ohali eta uuwanawa owundji moshilongo.

Oongandu oyo iinamwenyo hayi kala momeya mbyono yili pamaludhi giikoko mbyono iinene. Oyili ya nika oshiponga oshoka ohayi vulu okudhipaga aantu. Naantu oyendji koKavango oya dhipagwa koshinamwenyo shika.

Oohi odho dhimwe dha simana muuyuni mpoka aantu ye ya po nomikalo odhindji opo ya vule okukala ye dhi tekula. Oohi odho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya. Aantu oye ya po nomikalo dha yooloka nkene ye na okudhi tekula mono ya ninga uukunino woohi mono haye dhi pele mo iikulya.

Okuti oko ehala ndyoka lili lya thita ,ndyono lyi na omiti inaadhi kokolwa. Mehala mono iha mu dhika muna aantu, mo ohamu vulu oku kala muna iinamwenyo oyindji ngaashi omayoka noondhila. Oha mu adhika omiti dha thita nawa.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka shi li sha simana. Aantu ohaya munu oongombe nomalalakano ga yooloka. Mono haya vulu okukala ya mona ko omahini ngono haya vulu okulanditha nokupa wo aakwanezimo yawo. Ohadhi vulu wo okutupa onyama ndjono hatu vulu okulya nenge okulanditha.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno nenge niimuna. Aantu mbaka oye yapo nomalalakano ogendji, nkene yena oku kala ya ninga iilonga yawo iipu, mono ye yapo nelalakano opo ya kale taya longitha ominino, ndhono hadhi vulu oku tekela uuna wa patulula lumwe aluke.

Namibia oku li oshilongo shoka shi li muAfrika, oshilongo shoka shi li sha pewa oondundu. Aantu ohaa yi komahala ngano ye ke ga talele po. Ohaa vulu wo okuninga omathigathano ngono aantu haa matuka, opo wo ya vule okukala ye na omalutu ge na uundjolowele.

Oondjuhwa oyo shimwe shomiitekulwa namwenyo mbyono haku tiwa oshikwamawawa. Ondjuhwa oyili ya simana oshoka ohayi tupe omayi tayi tupe wo onyama. Ohayi vulu wo okulandithwa yo ohayi vulu okudhipagwa piituthi mbyoka ya simana.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiilongitho mbyoka hayi longithwa kaanamapya. Ngono geli haga pulula omapya gawo nelalakano opo ga tete omwiidhi uuna omwiidhi gwa koka unene . Ohagu filwa nee uuna ta ya pulula opo aantu yavule oku kuna mo iikunomwa mbyoka ya hala.

Menanenathimbo, aantu oyeli haya kala yalala koombete ndhono dha ningwa nawa dha yalwa nawa. Oyena woo iipundi mbyono yaningwa miipilangi mbyono yili hayi tulwa uukusinga opo aantu yakale taya vululukwa nawa.

Omiti oyo iinima mbyoka ya simana mo midhiingoloko. Ohadhi gandja omizile kaantu dho ohadhi gandja woo ominzile kiinamwenyo. Oha yi vulu woo oku gandja olukalwa luudhila niinamwenyo ya yooloka. Oyili woo hayi gandja omeya oku pitila mo mafo, ngono haga vulu oku ninga omvula..

Aawambo oyo omuhoko gumwe gomoNamibia, ngoka hagu zala nawa. Oguli hagu zala oondhelela, iikutu mbyoka hayi zaliwa uuna poshituthi puna enyanyu, uunene tuu oohango nenge ezaleko lyondiwi.

Iimeno oyo iinima mbyoka yili hayi kunwa mbyoka yili ya simana oshoka ohayi vulu okutu etela oshimaliwa yo otayi vulu okutupa iikulya uuna twa teya etatu li iinima mbika yaza kiimeno.

Iimeno yoili yasimana mbyoka yasimana kombanda yevi, oyili hayi gandja omeya mewangandjo ngoka haga vulu okuninga iikogo go gavule okulokitha omvula tse tumone wo iipalutha.

Uuyuni showaputuka aanafaalama oyeyapo nomalalakano ogendji, mono yeya po nomadhiladhilo nkene yena okulongekidha evi lyawo opo yavule oku kuna. Oye yapo nee nomadhiladhilo nkene yena okulongekidha iilongitho mbyoka hayi vulu okukala yalongekidha evi.

Ominino odho iinima mbyoka aantu haya longitha okutekela iikunino. Aanafaalama ohaye yi longitha opo ya vule okukala taya tekele iimeno yawo itaaya longitha oonkondo odhindji yo itaya longitha omayemele okutekela iimeno kooshimwe.

Omiti odho oshinima shoka sha simana muuyuni , oshoka ohashi eta omauwanawa ogendji. Aantu oyendji ohaya longitha omiti pamikalo dha yooloka mono hamu vulu okuza iipilangi mbyono hayi longithwa pamikalo dhayooloka. Omiti ohadhi vulu woo oku eta omvula uuna dhe etha omeya okupitila momafo gadho etaya kaninga iikogo opo omvula yiloke.

Omatama ogo oshikwamboga shoka hashi adhika miikunino ya yooloka, shono hashi longithwa woo kaantu oyendji. Ohashi vulu woo oku eta oshimaliwa uuna sha landithwa, sho ohashi vulu wo oku longithwa onga omweelelo, opo shi ninge oosopa dhetu oombwanawa.

Oombaka odho dhimwe dhomoondhila ndhoka hadhi kala momeya. Ohadhi vulu wo okutekulwa. Ohadhi vala omayi ngono haga tendulwa, opo ga ninge uumbakona. Odhi li wo hadhi vala omayi ngono haga vulu okuliwa kaantu nenge taye yi dhipaga, opo aantu ya vule okulya onyama.

Oohi odho oshinima shoka hashi kala momeya. Oshili hashi liwa sho ohashi vulu woo okulandithwa. Ohashi eta omawuwanawa ogendji oshoka ohashi eta uundjolowele molutu lwomuntu uuna eshili . Oha vulu okulanditha opo amone oshimaliwa eti ikwathele noshimaliwa shoka.

Oondjuhwa odho iikwamawawa. Iikwamawawa mbyoka yina omawanawa. Ohadhi vala omayi etadhi tendula. Thimbo limwe aantu aatekuli ohaya vulu oku kuthapo omayi etaya ka landitha. Ohaya vulu woo oku dhipaga oondjuhwa opo ya vule oku lya naanegumbo yawo.

Oomwe odhili iinamwenyo mbyoka hayi kala ya hupa mokupitila mombinzi yaantu. Aantu oyeya po nee nomikalo nkene yena oku ikeelela koomwe ndhika uuna taya ka lala. Oyeya nee nomikalo opo ya vule okulongitha oonete ndhoka haya kala ya tula koombete opo dhikeelele oomwe.

Oohi odho iinima mbyoka ya simana mbyono aantu yeli haya tekula. Mbyono haya ningi uukunino woohi mono haya tulamo omeya etaya tulamo oohi. Oha yedhi pele mo nee iikulya opo dhi vule okukoka dho dhivule okuliwa.

Namibia okuna oshilongo shoka sha yambekwa. Oshilongo shoka shina omaliko gasho. Shina wo uushitwe wuli nawa. Aakwiilongo oha yeya ya tale etaya thaneke omathano. Tayeya ya tale Namibia noku ondotha omeho gawo.

Oongandu odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, mbyono yili ya nika oshiponga. Oyili pomaludhi gomakoko ngono omanene. Oyili hayi lyi onyama, mpono hayi lyi oohi momeya. Ohayi vulu woo oku dhipaga aantu, ngaashi moNamibia koKavango oyili hayi dhipaga ko aantu oyendji.

Oohi odho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya shono shili hashi pewa iikulya. Aantu ohaye shi tekula nee ngele taya ningi uukunino woohi taya tula mo omeya, taya tula mo oohi etaya kala nee tayedhipe iikulya opo dhi vule okukoka.

Omatama ogo ge li gamwe gomiikwamboga ngono aanafalama ye li haya kunu miikunino yawo. Oge li ga simana oshoka ohaga landithwa, opo aantu ya vule okumone imaliwa yawo. Ohaga vulu wo okutulwa miikulya uuna aantu taya ningi oomweelelo dhawo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa dhono dhili hadhi li omayi e tadhi tendula opo dhitane, ohadhi vulu okugandja kaantu omayi mpono haya vulu okulya nenge taya landitha, ohaya vulu wo okudhipaga oondjuhwa dhono hadhi vulu oku eta oshimaliwa uuna aantu yedhi landitha.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, mbyono hayi vulu okukwatwa yo ohayi vulu wo okutekulwa. Aanafalama yoohi ohaya tekula oohi mbono shampa dha koko haye dhi kwata mo noonete, opo ya vule okulya nenge ya vule wo okulanditha.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo momapya mbono haya longo niimeno. Oyeya po nomadhiladhilo gayooloka nkene yena okulongekidha omavi gawo opo ya vule okukuna iimeno. Omavi ohaga longekidhwa opo iimeno yivule okukala yina omidhi dhikale dhaya mevi nawa, opo yivule okukoka.

Namibia okuli ena ehala ndjoka hakutiwa Etosha, ehala ndino olili lina ii amwenyo mbyono haku iiyamakuti, mbyono yili yagamenwa mbyono hayi eta wo aakwiilongo opo yeye yatale. Mehala mono ohamu adhikwa iinamwenyo ngaashi, oongolo dhono dhili dhasimana.

Omeya ogo oshinima shoka sha simana. Egwo lyomeya olyo ehala ndyoka omeya ge li haga vulu okukala taga gu mombanda taga gu komamanya taga gwile moshilambo. Aantu ohaya yi nee ya ka tale kutya egwo lyomeya oshike mono aantu haya kala taya ithanekele ko yo taya thaneke wo omathano.

Aanafalama oyo aantu mboka haya kunu iikwamboga nenge iiyimati. Iikwamboga oyili ya simana oshoka ohayi tupe uundjolowele ngele tatu yi li. Una aanafalama ya kunu iinima oyindji ohayeyi landitha, opo ya vule oku monamo oshimaliwa.

Aanafaalama oyendji oyeli yeya nomukalo odhindji opo yavule okukala taya longo omapya gawo nuupu itaya longitha oonyala dhawo aluhe, oyeyapo nee nomikalo dhoku ninga omambakumbaku ngono geli haga pulula omapya gawo.

Oshimbale osho oshinima shoka sha ningwa moombale mono aantu ye li haye shi longitha pashiwambo. Aantu ohaya vulu okukala ya pelwa mo oshithima. Oshithima osho oshinima shoka hashi liwa kAawambo shono sha za momahangu. Shono hashi liwa wo uuna aantu taya zi po nenge aantu ye li owala megumbo, opo ya vule oku imonena oonkondo.

Uunamapya owuli wa simana muuyuni awuhe, oshoka ohawu vulu oku gandja iikulya momikalo dha yooloka mono hawu vulu oku gandja iikulya ngele aantu taya kutha kiimeno nenge taya landitha etaya mono oshimaliwa yo ya vule oku landa iikulya mbyoka ya pumbwa. Aanafalama oyendji oyeya po nomikalo dha yooloka nkene yena oku kalaya longekidha omavi gawo nankene yena oku kala ya kwata iimeno yawo moku longitha omikalo dha yooloka.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niinamwenyo ndele niimeno. Oye li woo haya longitha omikalo dhi ili mono woo haya vulu oku hupitha iimeno yawo muule wethimbo efupi pamukalo goshinanena.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa ndhono dhili dhasimana oshoka ohadhi gandja onyama nenge omayi. Omayi nonyama ohayi vulu okulandithwa, opo yitupe oshimaliwa.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno, mbono ye ya po nomikalo dha yooloka nkene ye na oku kala ya kuna iimeno yawo. Ohaya kunu wo iikwamboga mono mwa kwatelwa wo omatama. Omatama oga simana oshoka ohaga vulu oku tulwa momweelelo nenge ta ga landithwa opo aantu yi imonene oshimaliwa.

Iikunino oyo iinima mbyoka hayi kunwa iikwamboga neneg iiyimati. Aantu ohaya kunu iimeno yawo mbika nelalakano, opo ya vule okuteya ya mone iikulya. Ohayi tekelwa opo yi kale ya kola nawa.

Aanafalama yoohi oyeli yeya po nomiikalo odhindji nkene yena oku kwata mo oohi momeya dhoka yeli ya tekula. Oyeya nomikalo oku kwata oohi noonete opo ya vulu okudhi kwata tayedhi landitha nenge taya li.

Aanafalama oyo aantu mboka havulu okwimonena oshimaliwa mokupitila minima mbyoka hakunu unene tu ikunomwa yawo , una aantu yahala okumona oshimaliwa shendelela oha kuthako ne iiyimati mbyoka nenge Iikwambonga opo avule okwilanditha imonene oshimaliwa.

Aanafaalama oye ya po nomikalo odhindji dha nkene ye na okutekula iinamwenyo. Oye yapo nomikalo dhokutekula oohi ndhono hadhi ningilwa okandama, eta dhi pelwamo iikulya opo dhi koke. Uuna nduno dha koko ohaye dhi kwata mo nokanete e ta ye dhi landitha nenge taya li.

Oondjamba oyo iinamwenyo mbyoka yomokuti mbyono hayi ithanwa kutya oyo ookahenge nedhina limwe. Oyili ya simana oshoka ohayi eta aatalelipo moshilongo. Aanafaalama oyeya po nee nomikalo nkene yena okutekula iinamwenyo mbika manga iishona, mbyono yili haye yi pe omahini.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, mbyono wo hayi vulu okutekulwa. Ohayi vulu wo okusa uuna aantu inaaye yi sila oshimpwiyu. Uuna omeya ga kaka oohi ihadhi vulu oku fudha nawa ihe ohadhi si owala.

Nampongo sho ashiti uuyuni we okwa shiti wo iinima ya yoolokothana mono ashiti evi eta tulako oondundu. Oondundu odho ehala ndyoka ewanawa hali eta aatalelipo moshilongo etaya eta iimaliwa.